Imisarani y'abakobwa akeshi aho hantu haba hafyeko akantu gafise ubushatsi bushinyirije hariko n'akantu kakamenyetso kerekana iyuteruja kugira ngo ntuzimire usange wagiye mu bahungu.

Ku mashuri menshi haba habarih' ahantu abanyeshuri mugihe akeneye kwivuna umusonga ashobora kugenda akivun'umusonga ,ivyo bikabafasha iy' abanyeshuri mugihe bariko bariga bataguma basamara cange ngo bagend' handi basohok' ikigo baje hanze.

Iyo uvuye kwituma mu musarani nivyiza ko uca uhita urakaraba n'amazi meza kandi ugabakabira ahantu habigenewe kugirango ntiwandagaze ubucafu irya n' ino, bize gutuma abandi bashobora gufatwa n'ubwo bucafu wasizeho bivuye kw'isuku rike.

Mu karere k'imbo haba hari amashuri na bo nyene bibatsye mu buryo bwiza, ndetse anasize akaranga ikeza ehagakesha isangaye mu mashuri aba azitiye n'uruzitiro, ariko awo hafi hakaba ariho n'ibigazi, kubera ko ibigazi ari co kintu kirimwa canecane mwako kareba.

ahantu hariko harabera imikino minsi hategerezwa kuba hariho abantu baje kubashigikira mu buryo bwo kubakomera amashi ivyo bikanatuma bakinyi bagira intege nyinshi yo bariko barakina aho usanga hariho ugwaruka gwab 'abakobwa ndetse n'abahungu

Imisarani yubatse mu buryo bwakera, iyo misarani iragoye cane, kubera ko n'imisarani bisaba ko usutama. Rero mugihe udakomeye amavi, wumva amavi ahatswe guturika. Hama bigasaba yuko kandi ahaca umwanda mukuru w'umwanda mutoyi bidaca hamwe.

ubwiherero bwo ku mashuri, ayo mashuri abafise ubwiherero, ariko rero ubwo bwiherero batabwitayeho usanga bucafuye cane, bumeze nabi hambere atari umuntu waheze ishisho biranka ng'ushore kwinjirayo biba bigoye cane, bisaba ko rero abanyenshuri baza bahitwararika kuko nahantu haba hakomeye gose.

Umukino w'umupira w'amaboko n'umukino mwiza cane kuberako uhuza abantu beshi bava mumihingo itandukanye, b'imice itandukanye bagahurira mukibuga kimwe bagasangira, bakaryoherwa ndetse hakaza n'abantu kurorera.

Ubwiherero bw'abahungu ni ubwiherera kenshi biba bisabwa ko bukoregwa isuku kubera ko abahungu benshi bababaye ba sindabibazwa aragenda ubwiherero hari naho usanga basovye hejuru abandi basovye ku mpome rero mu gihe hatabayeho umuntu abakurikirana akaza arabaraba kugira ngo babisubire haba hari umwanda uteyesoni

Mu bwiherero bw'abagabo niho hantu usanga hagabaguye, ariko ikintu gitangaje n'ukuntu usanga habayeho umwanda ugasanga hariho bamwe basoba ku ruhande bakanagenda batanasutsemwo amazi, kandi bari bisanzuye.

Icirwa c'ibiharuro nicirwa ciza cane, kandi icingira akamara ubuzima bwa misi yose kukubera k'ubuzima bwo situbayemwo nibiharuro, ariko are ico cirwa abanyoshibe co ntibagikunda ukuberako bira abakunda kubananira cane, ariko gisaba umwete gusa mu bigoye birimwo.

Mu bikoni vy'ubu habasa neza cane ibintu vyose bayipanze ku murongo abari ububati bikubikamo ibikoresho ndetse habariho n'ibintu vy'akaranga ikera abo bitandukanye cane cane no mu myaka ya kera aho asanga ibintu vyose vyirabura nk'imivyiro.

Igikorwa c'ugukora ubushakashatsi ni igikorwa gisabwa ko abantu bitonda bakaraba neza iyeko barakora ko bikingiye neza, kandi nabonyene ubwabo bikingiye kuberako nk'iwewe ko arakora nk'ibintu ariyousanga ivyo ibitu shobora kubatarukirako ibintubasanga bibateze ingwara.

Ubu u bivyirwa i Burundi vyarateye imbere rwose ahantu abanyeshuri usanga bigira bagira ubushakashatsi ndetse n'abandi usanga ari hantu hateye igomwe cane kuburyo usanga ashobora kubatse hakayangana hari ububati ndetse ari n'amadirisha meza rwose.

ubu ibintu vyarateye imbere cane ubu uye abanyeshuri biga usanga bafise ibikoresho bikwiye ibikoresho bibafasha mu kwiga mu gukora ubushakashatsi mu bijanye n'ububiko n'ivyigwa vyabo aho usanga mbere bafise n'ibindi bikoresho bigezweho biva hanze biza bibafasha kubasangiza

Gushira amazi mu nzu nibintu eka bigoye kuberako birasaba yuko uraba irya nino ingene bimeze impome zubatse kandi ukanapfunga neza imiringoti itwara amazi kubera ko iyo uyigize nabi irashobora kuva ikavira mu mpome bikazoviramwo inzu guhenuka imisi ibirimbere.

abanyeshuri barekura ubushakashatsi mu buhinga butandukanye mu bumenyi butandukanye ndetse nomu bintu bitandukanye aho usanga bisaba ko umuntu akwirikirana ibyigwa akabyitaho kubera ko aba ari bintu bikomeye ugihe abaye mu ikoso ishobora guhitana n'ubuzima bwa babe

Ububiko bw'ibitabo nta hantu abakwiye kwubahwa cane mdese hakanafatwa neza, kubera ko ububiko bw'ibitabo ari amateka canke ari ikintu ukeneye kubika abuzutu, ndetse nabuze ukurizabantu ukeneye kuzosoma nakibika wan nama kizowgugira conamukare.

amashuri yubatse mu buryo bwiza aho yubatse asakaje n'amabati akomeye ndetse anasize akarangi gatukura kwizo mpome zabo mashuri asize ko akarangi gasa n'umuhondo ndetse n'akandi kera hasi

Buri mashuri yose aba afise ahantu umuyobozi akorera aba afise inzu yiwe akoreramwo ibikorwa vyiwe ari wenyene ndetse canke n'abamwunganira baba bakorera aho hafi yiwe bakamufasha mu buyobozi bw'ishure.

Ububiko bw'ibitabo vyo kw' ishure, akenshi aba ari akabati gaherereye ahantu mu gapeme kugirango ntibize birononekara. Haba harimwo ibitabo, amakaramu ndetse n'ingwa zo kwandikisha ku rubaho.

Hari ibigo vy'amashuri vyakira bana bakiri batobato abo bana bagaheza bagatanga ku bimenyereza ivyirwa hakirikare ivyo bikabafasha kumenya indimi mvamahanga indimi zitandukanye, kandi kazobafasha gukura baciye ubwenge.

Abana bari gukina mu mbuga mu kanya k'akaruhuko, ah' abana bibafasha kururiramutwe ndetse no kwiyunga hagati yabo, ivyo bigatuma abana bakunda ishuri kubera ko baba bumva ko harih' abandi bana baza kugenda bagakina ,ndetse bakanagirirana ibihe vyiza.

Mu myaka y'amashuri y'intango, abanyeshure baba bakiriko bariga kwimenyereza kwandika indomi zitandukanye: a, b, c, d, v, g, h, g, k, nyene bintu vyose biba ari bishashe.

Inama y'abavyeyi iyo yahamagajwe kw'ishuri, abavyeyi baravyuka mu gatondo, bakitegura bakareka iyindi mirimo yabo cane cane benshi wasanga bigira kwimira bakitegura bakagenda kw' ishuri kugira ngo bumve ivyo abarezi babasaba ku bana babo.

Ku bigo vy'amashuri ba bafise inkengeri yo guhamagara abanyeshuri ko hageze kwinjira, iyo ikabafasha abanyeshuri kugira ngo bamenya amasaha yo kugenda kwinjira mu mashuri ,canke yo gusohoka ,canke iyo hageze ikindi cigwa kigomba gitangure.

Ubu ibikobwa vyarateye imbere cane, na cane cane mugihe abarezi bariko bashira amanota y'abanyeshuri mubiko ,aho kera ababarezi bandika ku mpapuro arik'ubu vyarateye imbere, bafise ibikoresho vyinshi bashobora kubik'ah'amanota kandi mu mutekano.

Jewe ndibaza yuko kw'isi nzima ata hantu na hamwe amazi ataba akenewe. Kubera ko mu buzima bwa buri munsi umuntu aba akeneye amazi; ndetse amazi meza, yo kunywa, ndetse no gukaraba iyo bibaye ngombwa kugira ngo twikingire ibigwara biva kw'isuku rike.

amazi meza yo kunwa n' amazi bisaba ko abayubakiye neza ,ari ahantu hameze neza ,kubera ko amazi ar'buzima ,iyo ari ahantu hatubakiye neza ibicafu bishobora kujamwo ,abantu bayihereje bagashobora kurwara ibigwara bitandukanye, harimwo amacinya ndetse n'izindi.

Ku bigo vy'abanyeshuri canecane abana bakiri batobato barakunda kubacapirako ibishushanyo vy'abanyeshuri bariko barakina agapira, aho usanga nk'umwarimu afise agapira yambaye ibirato vyiza cane vy'ugukina, ndetse n'impuzu zibereye gose umukino, n'abandi bagenziwe bambaye bashajije.

Intebe zo kwigirako mumashure abanza aba ar'intebe z'ibiranda ah'abanyeshure bashobora kwicarako arumwe canke babiri canke batatu kandi bakicara neza cane atagufyikana ndetse bakanakurikirana ivyigwa m'umutekano ntangere.

Ibibuga vy'umupira w'amaguru ni'ibibuga vyiza cane kuberako canecane na tweg'abahungu turatwikundirira gukina agapira k'amaguru, kubera koimeko muriakina uribagira ibigutesha imutwe uribagira abufitiye amadeni, ndetse ribagira n'abakwanga.

Mu gihe c'imvura ahanosi habahabereye, kubera ko ivyatsi ibabisa neza, kandi bibabiremvye aho sanga ibitoki ibiharagi ibijumbo vyose ibisa neza cane, kandi biteyigomwe ivyo abenye gihugu, kandi bakazobikoresha mu kwivunaa zara.

Uvuye kugira umwanda mukuru Canke mwanda mutoyi ni ngombwa ko kandi ni navyiza yuko ukaraba amazi meza arimo isabuni ryica ibigwara biturutse ku isuku rike uzoba wikingiye kandi zoba kingiye na mugenzawe.

Abanyeshuri benshi yobabahaye akaruko mu kanya k'ivyirwa, baca basimbira ahantu bakaraba abantu baba barakina agapira, aho bamwe bamwe bagenda gukina agapira k'amaboko, abandi bagakina umupira w'amaguru. Ivyo bikabafasha kuruhurira mu mutwe, bikaza kunabategura basubiye mw'shuri kuza kugenda kwiga bamerewe neza.

Ibirasi vy'amashuri yubu bbavyubatse neza cane, kandi binabinafise intebe zimeze neza zikomeye aho mu vyo birasi ashobora gusanga inyuma bafise ikibaho c'ukwandikako, ndetse n'imbere bafise ikindi ikibaho c'ukwandikako ivyo bikabafasha kwandika bisanzwe.

Ikihe cukwerekana manota ya kiragezi aho abanyeshure usanga bafise ubwo babwise cane barindiriye ko ayo manota bayamanika ahantu mu bazogenda kuyasoma aho abarezi bafate imapuro bakazimanika ku bihome abamenye n'abatashoboye kumenya bakabatandukanya.

Umwuga wugucapa numwuga mwiza cane kuberako mumyaka yakera hoho atabintu vyogufata amasanamu vyari bihari iyushaka kubika ikintu waracapa canke ukarondero umunu abigucapira ukacubika igicapo rero wabari umwuga mwiza cane kubera ko warafasha abantu mumibereho yabo ndetse ikanafasha abantu bashaka kubika amasanamu yabo

Ubu mu mashuri y'intango ndetse nay'isumbuye cane cane y'Uburundi, bose barabigisha ibikorwa bijanye n'ikoranabuhanga. Ivyo bikabafasha mu buzima bwa misi yose kubera ko ibikorwa vy'ikoranabuhanga ubuye arivyo bisigaye bitwara isi.

Abana biga mu myaka ya mbere y'intango ,baba bahimbaye cane kubera k’umwe wese abayumv’afise igishashara co gushika kw’ ishuri , agahura na bagenzi we bagakina , ndetse bagakurikiran’ivyigwa vya mwarimu kugirango muri kazoza kabo baze biteze imbere banameregwe neza.

Umuryango mukuru w'ibohero rya mpimba ni umuryango wubatse mu buryo bukomeye cane. Ku buryo bw'uko ata munyororo ashobora kuricamwo ngo asohoke atorotse. Bisaba y'uko vyose bica mu butungane, batakwugururiye ntushobora kurengana uwo muryango kubera ko uba wubatse n'ivyuma bikomeye.

Ibibaho vyirabura nivyo bibaho bikoreshwa cyane ngaha anye mu mashure iwacu kandi ivyo bibaho birafasha cane kubera ko abantu bandikisha ingwa baca bavyandikako kandi bikanabona neza, ivyo bikagabanya uburyo bwinshi bwokoze iyo abantu bakoresheje ibibaho vyera.

Udutebe duto duto mu mashuri y'ibanze utwo tudutebe harutw, abanyeshuri bato bato bakibanza. Ariko mwayo mashuri yabo kandi haba hakenewe ko bashiramw’amatara, bakabasigira akarangi keza kugirang’abo bana baze bigir’ahantu hasa neza kandi hanaboneka neza.

Igihe niga mu mwaka wa gatandatu yari imyaka iryoshe cane nubwo twari tukiri mu myaka y'ubuyabaga. Iyo myaka vyasaba ko ukurikirana utuntu twawe ukadushira ku murongo utabitunganije neza wasanga bagenzawe baguhonoye.

Abana bakiciga mu myaka yambere birasaba gushiramwo inguvu nyinshi kugirango bige kuberako ibintu vyose bisaba ko ubereka intambwe kuntambwe bukebuke ukagenda bukebuke, kugirango bashobore kubimenya banabigumane mu mutwe kugirango nkejo bazoshobora kuba bavyibuka.

Mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ni vyiza ko aba hari indobo irimwo amazi meza mbere binashobotse hakaba arimwo n'umuti kugira ngo abantu bikingire ibigwara biva kw'isuku rike nk'amacinya ndetse n'ibindi.

Ku misi mikuru ya Noheli, amasengero menshi barashariza bakazana bintu vy'ibisharizo vyinshi cane. Ico gihe nyene usanga n'abana ariko karyo keza kuko abana bagenda mw' isengero bakaryoherwa kubera ko baba biteze umucunguzi wacu yezu aba agiye kuvuka.

Amashuri ya ruguru aba yubatse mu buryo naho nyene bwiza gusa yoyo ntabageretse, aba afise amabati asa neza ndetse afise n'uruzitiro n'ubwo ubwo ruzitiro rwubatse n'amatafari ariko narwo nyene birafasha abanyeshuri kutaguma basohoka uko bashaka.

Ibirasi vy'amashure biba bifise intebe abanyeshure bicarako, Aho usanga abanyeshure bicara ari babiribabiri canke barenga bivanye n'ukuntu ico kirasi kingana, n'intebe bafise mu mashure ziba zingana. Ivyohoye bigatuna abanyeshure biga neza banisanzuye.

Intebe zo mu mashuri, aba ari intebe zimize nk'ibiranda ariko zozo ziba zifise aho kwicara ndetse naho kwandikirako. Izo ntebe usanga zicarako abana babiri babiri iyo babaye benshi usanga bicarako abana batatu batatu ariko nubwo usanga bicaye ari batatu usanga bicaye neza kandi mu mutekano ntangere.

Mu mashuri ya ruguru nta kuyifinisha niwe wiga ku ishuri uriga ariko bufise ntundi dukobwa ufatanya ugakora ntavyo kuvuga ngo nuja ku ishuri gusang ha mushishi kujyama nkuko muviti arashubraka gutuma ati uvuye ku ishuri uce ugenda kuvoma hari yepfo umwonga amazi tuza gukoresha.

abantu b'ubu barajijutse na bonyene basigaye bubaka inzu nziza kandi zisize akarangi bisakajwe n'amabati ivyonye bigatuma batakivirwa canke ngo barare bafise ubwoba ngo inzu yabo irashobora gusambuka

ku mashure menshi mato mato ndetse nayisumbuye ahohantu yayo mashure haba hariho ibiti ndetse haba ariho n'ahantu abanyenshure bashobora kugirira akaruhuko aho hantu bashobora gusanga hariho nk'ibibuga vy'imipira y'amaguru canke ibibuga vy'imipira y'amaboko

Ahantu ari ko harabera inama bisaba kaba ahantu abantu bose bababicaye bagafata ivyicaro vyabo hama inama ikaba neza mu mutekano abari imbere bayirongoye bakavuga ijambo ama abandi na bo bagashikiriza ivyiyumviro vy'ukuntu babona ibintu bikwiye kugenda.

Ku kigo nderabigisha i Bujumbura muri ico kigo indani harateyeho ivyatsi, udushurwe, ndetse hariho n'ibiti biguma bitanga akayaga ku banyeshure bari mu birasi bakaguma bakurikirana ivyigwa bamerewe neza n'akayaga keza cane.

Mu bigo vyinshi vyamashuri imbere yamashuri akeshi usanga ata twatsi tukihamera abari imbuga itumamwo ivumbi, sinzi ko ari kubera abanyeshieguma bahakinira umwanya mwinshi usanga kabisa atacatsi kiharangwa aho hantu.

Abanyeshuri benshi ugiye ku biraba neza ,usanga bateye nk'impene, navuze ngo nk'impene sishatse kubatuka ,ni kuko bavuga ngo impene ni yo yisamburirako ,nanje si ntahura ukuntu abanyeshuri babubakira amashuri meza yubakishije n'ibiyo, ariko ugasanga barabimenaguye.

Abarundi ni bo bari baciye ubwenge, niho bavaga ngo abarundi barayamaze "izo zose zibika yari amagi", abanyeshuri bose batonda ku mashuri nta wumenya ico bazovamwo nico gituma dukwiye kubahana tutaravye ngo naka n'iki cake n'iki kuko ejo harahinduka.

Ubunywero n'ahantu heza cane, kubera kw'abantu nahantu bateramira bagasangir'agacupa ndetse bakanayaga n' ibindi bintu ,nakare ng'ubunyegeri buyagira k' umubindi, iyata mubindi uhari ikiyago ntigiheza ngo kigende neza.

Kugirana inama n'abo mukorana nivyiza cane kuberako akanama niwo mwanya mushobora kuganirira ibihanze ikibano canyu ndetse mukabitorera n'inyishu atawanryawangura atawakumiwe, bose bafise ijambo bagashikiriza uko biyumva.

Ibitaro rusangi canecane ibitaro vya ruguru ibitaro usanga umengo ntasuku rihari iyo ababijejwe batavyitwararitse. Ariko ivyobitaro ab'ari ivy'ingirakamaro cane kuberako birokora ubuzima bw'abantu benshi.

Amashuri yubu abateye imbere cane rwose kubera yuko buri munyeshuri wese afise ahantu yicara hiwe, afise n'ibikoresho vyiwe bikwiye, afise intebe yiwe, afise n'imeza yiwe, aho ashobora gukora ivyigwa vyiwe yisanzuye, atamuntu amukoma.

Ibigo vy'amashuri bavyubatse mu buryo bwiza cane kandi bubereye aho usanga ibirasi bibiri birabana ivyo bigafasha bigatuma vyubakwa ahantu hato kandi ndetse n'abarezi bagashobora kuraba abana mu buryo bukwiye.

Ibendera ry'igihugu ciza cacu c'uburundi, biravugwa yuko kw'isi nzima ari ryo bendera ryiza cane mu yandi mabendera agize ibindi bihugu vyisi ,aho iryo bendera ryacu rifise amabara y'urwatsi ,ayatukura ,ndetse n'inyenyeri hagati muri vyo.

Abantu benshi baravuga yuko i Burundi abantu bakenye; ariko mu vy'ukuri si abantu bose bakenye, kubera ko hari abo usanga bafise amamodokari bagenderamwo, usanga bafise imwe, zibiri canke zitatu ndetse zinarenga, afise n'izindi zica amahera mw'ibarabara.

Buri kigo c'igihugu gitegerezwa kuba gifise ibendera ry'ico gihugu cacu; na cane care hano i Burundi amashuri mato mato ndetse n'ayakuze aho hantu hose bategerezwa kuba hari amabendera kandi buri gatondo ibendera ry'igihugu rikaduga.

Igikorwa c'ubudandazi ni igikorwa gisaba ubwenke bwinshi cane kubera ko bisaba ko ikidandazwa cawe ucereka abantu baje ku gushorera, ukanababwira inyungu kizobagirira, n'ukuntu ico kintu bazoshobora kugikoresha.

Aha i Bujumbura hari ibigo vyinshi. Nubwo hari vyinshi usanga bitandukanye, sibi ahantu hose usanga umuntu yemerewe kuja kwiga. Aho muntu ikimukuramwo kugira ntaje kwiga aho hantu biva ku buryo, amafaranga yawe ufise niyo akwemerera kwiga aho ushaka.

Akenshi mu bigo vy'amashuri haba hari biti bibafasha kubahereza akayaga abanyeshuri bariko bariga, kandi akayaga birazwi yuko gafasha abantu kuruhura mu mutwe, ndetse kumva n'ibintu m'umutwe biriko biragenda neza ,biriko biragenda neza nawe ubasha kwiga kandi umerewe neza gose.

Ku mashuri menshi haba hari abanyeshuri benshi mu gihe c'akaruhuko aho usanga benshi bagenda kurondera aho bashobora gukura amazi yo kunwa abandi bagakaraba nk'ibintu biba vyabagiye ku ntoki ivyo bikabafasha gukomeza isuku.

Amashuri yubu nta amashuri yubatse mu buryo bwiza cyane asanga bubereye rwose . Aho usanga indani habateye akarangi kera harimwo n'intebe zikwiriye ndetse habaharimwo na matara ashobora kubaboneshereza mu gihabanyeshuri bashatse kwiga mu bihe vy'ijoro.

amazi ni ikirumara cane ahantu ahariho hose, mbere vyari bikwiye ko nko ku bigo vy'amashuri canke ku bitaro habahakwiye kuba hari nk'amabomba, rimwe abiri canke atatu anarenga. Ibyo bigafasha nu kugwanya ibikorwa bike vy'isuku.

Buri mashuri yose yubatswe mu buryo bugezweho, aba afise igisenge hejuru, ico gisenge kibafasha kubakingira izuba iyo ryatse ari ryinshi cane, ngo bumve ubushuye bwishi bitume bagira ubunebwe bwo kwiga canke gukwirikirana mwarimu ivyo ariko aravuga.

Abanyeshuri benshi yo bageze umwanya w'ikibazo birabasaba inguvu nyinshi cane, kubera ko birasaba ko wiga ugasubiramwo ivyo wize, ndetse ukanagira n'ubundi bushakashatsi bwawe kugira ngo uze gushobora kwishura neza ivyo wabajijwe.

Amashuri mu bisagara bya Bujumbura amashuri abayubatse ahantu ahita aho usanga ayo mashuri mbere anubatse kuibarabara aho imiduga igumi irengana urujya n'urubuza rgumma rukomeza abantu bagenda abandi bagaruka.

Akazu kwubatse kw'isengero rya Mutima Mweranda mu Gihosha. N'akazu kaba karimwo uburarira, hepfo haba hari umuryango no haruguru haba hari uwundi muryango. Ahari uw'imodoka zinjira n'izisohoka kugirango ntihabemwo akajagari ndetse n'ubusuma.

Amashuri yubatse ageretse niyo mashuri aba ari mu buryo bwa kijambere. Aho cane cane imiyabaga usanga ikunda kuja kwigira hejuru kugira ngo aze ararya akayaga yicaye ahantu asamarira uduhita irya n'ino. Ivyo bikababera akaryo keza ko kumva bisanzuye ku mashure.

Inzu isiza akarangi kera iba ibereye cane ibera abarengana ndetse ibera na nyene yo kubera ko kaba gashajije cane kaba gafise uturangi ducanze neza ivyo bigatuma inzu yawe imera neza gose cane.

Mu mashuri y'intango, abana bicara ku ntebe ari babiri babiri. Ivyo bikabafasha kumenya kubana n'abandi ndetse no gusangira n'abandi ata wanrya wangura.

Buri ishuri ryose riba rifise ikibaho cirabura. ico kibaho candikwa ko ningwa zera ivyo bigafasha abanyeshuri kubona neza ibiri ku kibaho hama haba hariho n'imeza ya mwarimu ashobora gushyira ko ibikoresho byiwe mu gihe arik’arigisha.

abanyeshuri bari mu kanya k'akaruhuko ba bagaze imbere y'ishuri ndetse niganye n'abaruhuka baganira bayagaturirana n'utundi babiteye igomwe bibabimeze neza cyane aho mbere beshi sanga banakumburana mu gihe cy'akaruhuko bakumbura ivyo bihe byiza baba baragiranye

kera tukira abana twarakina umupira tukakinira mu bibuga bitagira hamwena n'utwara atsi ha kuryo bwo kunyereye wacukomereka ku mavi ndese no ku maboko ecyogihe byasaba kwigengesera handi ho watahana ibiguma bigusumba ibya nino

Munsi y'igiti ni ahantu abantu benshi bakunda guhagarara bariko barugama akazuba ndetse mbere n'iy'imvura iriko irarwa itaraba yinshi ni abantu benshi bakunda guhagarara kugira ngo akavura ntikabanyagire gose ariko nihabi cane kubera ko iyo inkuba ishobora gukubita ishobora kubakubita ikabakubitirayo

Amazu menshi afise imodoka nyinshi imodoka zirara kw'ibarabara kugira ngo ntizitere umwaga aho abantu baba nubwo abantu baba bafise amazu ageretse yubatse mu buryo bwa kijambere hari igihe usanga badafise aho baraza imodoka hakwiye.

Mw' ino myaka ntawovuga ko ubumenyi mu mashuri butateye imbere. Kubera yuko amashuri y'ubu yubatse mu buryo bugezweho, aho usanga amwe yubatse ageretse, ndetse afise n'amadirisha ameza cane abanyeshuri bashobora kwiga baronka akayaga mu mashuri. Ivyo bikabafasha kwiga batekaniwe.

Ya mashure ya kijambere aba ari amashure afise ingazi zitera ziduga. Re izo ngazi iyo zihanamye biba bisaba y'uko uziduga ufise utuguvu. Hemwe nk'umuntu arwaye biramugora cane kuhaduga kubera ko haba hagoye. Aho abanyeshuri usanga bateramiye hejuru bariko barayaga n'abandi.

Abanyeshuri benshi mu gihe c'akaruhuko barakunda kwihagararira hanze bakaba mu kuyaga baba abahungu baba abakobwa bakayaga ku bintu bitandukanye ndetse ku buzima bwabo, ku buzima bwishuri ndetse no kubundi buzima bwo hanze bubarindiriye nibaheze ishuri

Buri mashuri yose yaba ayisumbuye yaba ay'intango, yose aba afise ahantu abanyeshuri haba akanya k'akaruhuko, kugira ngo baruhurire mu mutwe. Rero aho hantu bariho ibibuga vy'imipira, yaba imipira y'amaboko, yaba imipira y'amaguru, ivyo vyose biba bihari, umwe wese acagura ico agomba.

Amashure mu Burundi yarateye imbere cane gose. Kubera ko amashure menshi yubatse mu buryo bwa kijambere, arageretse, aho bamwe usanga bigira hasi abandi hejuru. Rero ivyo bikanafasha gutuma isi itaga.

Abanyeshuri bo mu myaka y'intango, kubera ko ba bakire mu myaka y'ubuyabaga abo banyeshuri barakubagana cane gose bikanatuma akenshi usanga n'intebe bazivunaguye abantu ugasanga baziryamitse , ivyo nyibamenye yuko biba birahombesha bo nyene ubwabo ndetse n'amavyeyi ndetse n'igihugu ca bibarutse.

amashuri yubatse arabana ayo mashuri yubatse neza cyane kandi arasize n'akarangi aho ko ayo mashuri hariho n'ibomba ndetse n'abana bariko baratembera hanze

Amashuri mato mato y'ibanze ni ahantu haba bahurira abana benshi. Abana benshi bisaba ko umuntu abakurikirana kandi akabitaho. Aho bisaba y'uko abavyeyi babo aribo babatwara, bagasubira bakagenda kubatora kuri ayo mashuri kugira ngo ntibazimire.

akeshi mu kanyakakaruhuko abanyeshure bakunda kihagararira imbere y'amashuri yabo bakarabiyanino bakarabinge n'ikigo cyabo cyubatse neza aho baba banateramye banaganira kuribyanabiriya bungurana ubumenyi ndetse binabakomeza ubushuti bwabo

mu bihe by'ishuri usanga imvura ikundakugwa aho usanga ikundakugwa mbere n'umwanya w'abanyeshuri babagiye ku ishuri rero ibyo oye bigatuma banyeshuri baciyiki inege gasanga mbere bamwe bas banahitamwo gumwa b'iryamiye bagasibakwishure ugasanga ku ishuri babakuye amanota kandi bitaratari ngomba

Amashuri menshi cane y'Uburundi imbere yayo habateye ibiti, ivyo biti haba harimwo amashurwe, ivyamwa ndetse n'ibindi bitandukanye, aho mbere usanga banafise n'ibindi biti babitse kugira ngo bazoshobore kubitera umenga itandukanye.

Uwuwo ibintu vyarateye imbere yabanyenshura bashura kugenda mw'ishuri bafise imishatsi imiremu ire cane abarira bo gacura kugenda mw'ishuri bambaye amakabutura mbero niari abihantu baba, ariko barigira bari hantu heza cane hateye igomwe havyo n'ibikoresho vyinshi vyikorana buhanga.

Mu mashure meza y'akarorero, abanyeshure usanga bicara ari batatu batatu bariko barakurikirana ivyo mwarimu ariko arabigisha, aho umwarimu nawe aba ari imbere akaza arahereza ijambo umwe umwe yamanitse akaboko kugira ngo agabanye akajagari mw'ishure.

Ku bigo bikora ubushakashatsi haba hariho abantu bavyigiye bakabinonosora. Aho abo bantu akenshi baba bambaye impuzu zera, kugira ngo ntibaze gucafuza ibintu bariko barakoreramwo, kandi izo mpuzu zigaragaza isuku.

Abanyeshuri bari mu myimenyerezo yo gukora imodoka, aho bariko bariga ibintu bitandukanye, bugurura, baraba, basambagura baraba aho imodoka yoba yarapfuye bahakora. Ivyo bintu bisababumenyi bwinshi, kandi bisaba no kwitonda gose.

Umuyaga nkuba ni igikoresho ciza cane cane mw'ino misi ,ariko kiba gikenewe ubwitonzi mu kugikoresha ,kuko iyo gikoreshejwe nabi gishobora guhitana amagara y'abantu, mu guteza amasanganya.

Umugabo ariko arakora ibikorwa vy'imyuga, ibikorwa vy'imyuga n'ibikorwa vyiza cane, kubera ko birasahiriza abantu benshi mu kwibeshaho ndetse no mu gutunga imiryango yabo, ivyo rero bikaba ari vyiza cane, nkanabihimiriza n'intwaro ko zobishira mu ngiro zikabishiramwo inguvu.

Mu mashuri y'imyuga na mashuri nkayandi kandi nimeza cane gusa mugabo birasaba yuko ukurikirana kandi ukabufisi n'abantu bakuja imbere bakakwerekeza ico ugomba gukora ama bakora ibintu bitandukanye kandi bakanakoresha n'ibintu bitandukanye aho usanga banafise icuma gikatikindi cuma.

Mubuzima iyo uriko uriga ikintu bisaba ko ushiramwo umweti ndetse n'ishaka kuko nakarengo nta vyizana vyose birarondegwa rero iyo ufise abantu bakuja imbere bakakwereka inzira bakakwereka ico gukora biba bihimbaye cane bituma ugera ku ndoto zawe bitakurushije gosi nkabandi.

Ndibuka kera cane mu myaka ya kera tubonye abazungu twariruka cane tukavuga ngo abazungu bararyana, ariko ubu kuva aho nkuriye naje gusanga abazungu ari abantu nk'abandi kandi babana neza n'abantu nkatwe, iyo babanye neza tangorane n'imwe.

Abantu bari mw'ishuri ry'umwuga bakora ibijanye nivy'umwuga wabo; ahumwe yambaye umupira wera abandi bambaye imipira yirabura kandi burumwe wese arigukora ivyiwe. Ndazi birabafasha cane mumibereho bakabasha kwibeshaho ndetse no gutunga imiryango yabo.

Amahoteri meza meza yubatse mu gihugu hagati ndetse no mu mugi hagati. Ayo mahoteri arafasha cane mu kwakira ingenzi ndetse n'abandi bantu, kandi abantu bakumva bisanzuye kuba barara heza nakare ngo urara heza ukarota neza.